exɔme zikpi aɖewo le akpata ɖe me exɔme zikpia wɔmetɔ̃ ya le gama hafi ekplɔa le le dome dome nawo wókɔ atsikutsetse kple nanewo kɔ dale kplɔa dzi ye wofɔ agbala lewo hã kɔ trɔ le ekplɔ̃ gɔme

Ame woame eve alewo le nugo ale me le dɔ aɖe wɔm. Trasfɔma aɖe le gama ye lait pol alewo hã wole gama. ameewo do awu blu eye woɖɔ kuku ʋe.

Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe enudzraƒa aɖe eye wo le kɔmputa ɖe ɖe asi. Sola panel hã le ga ma. Ele masini aɖewo hã wo tsadzim le ga ma. Enudzadzra nanewo le megbea ga ma.

Ŋutsu wome eve wole dɔwɔƒe aɖe, ŋutsu womevee katã wodo awu legbe ye woɖɔ kuku ʋi hã, machine gbogbowo le ga ma yi wokɔ le woƒe dŋwo wɔmee

Ameaɖewo le science lab aɖe le wóƒe esperimɛntwo wɔm nyɔnuwo le wóƒe domi ye ŋutsuwo hã wóle gama , wokatã wodó awu ɣie legbe yike woyɔa be kab kot

Egbemelã alewo le teƒe aɖe, dzata alewo le woƒe dome, kpli elã todzo bubu aɖewo hã le wobe dome. Elã todzo ɖeka yike le yibɔɔ emlɔ anyi ye dzatawo womlɔ dzi.

Eŋu woame eve aɖewo kpɔ afɔku. Eŋua ɖeka le dzɛ kafi ɖeka hã le ʋe. Ame aɖewo tsi atsitre ɖe gama. Gie eŋuawo kpɔ afɔkua le le abe edu gã aɖe me ene.

Ame aɖewo le court alo ŋunudrɔƒe aɖe, ŋɔnudrɔla alo judge enɔ anyi ɖe eƒe zikpui me kafi amamamleawo nɔ anyi. Ame ame eve ha lewo tsi atsitre.

Edɔwɔla ɖewo le woƒe dɔwɔnuwo ɖe asi kɔ le dɔ wɔm le teƒe. Kletifɔ ɖe hã le ga ma. Edɔwɔla ɖewo hã ɖɔ kuku kafi eɖewo meɖɔ kuku o.

Atiglinyi gãa ɖe woamevalewo le egbaletome, eʋua le le gama yike yevuwo sɔŋ ko le ʋua me, eʋua le atiglinyiwoamevie domi

Ŋutsu aɖe bɔbɔ ɖe anyigba ye wo le eƒe tsadzabel lati tsadzim. Ɖevi aɖewo hã le ga me eɖewo bɔbɔnɔ anyi ɖe anyigba hafi eɖewo hã wotsi atsitre. Etsigue aɖe hã e ga ma.

Ame aɖewo le demɔstration aɖe wɔm. Ame geɖe le kplakad yi ke woŋlɔ enu vovovowo le dzi le asi. Ame gbogbowo do awu yibɔ ye ame ɖewo hã wodo awu dzi.

Yevu ŋutsuvi aɖe mlɔ anyi ɖe anyigba ye wo le eŋiŋlem kple tɔisi aɖewo. Tɔyi ke wokɔ le eŋiŋlemee ye nye keteke ŋu aɖewo.

Ŋutsu aɖe yike ɖɔ kuku, ɖɔ egaŋkui ye wòdo awu ʋe, elé matsin aɖe le asi kɔ le ta kom ne ŋutsu bubu aɖe yike nɔ anyi. Ekɔ avɔ ʋe ale gba ekɔme na ŋutsu ye wòle ta kom na.

Ŋutsu aɖewo le exɔ aɖe tame. Wole solar panel alɔ fix m le exɔa tame. Ame akpa gãtɔ wodo awu green alo awu egbemumu ale. Exɔ yellow ale hã le gama.

Nyɔnu woameve ale kpakple ŋutsu ɖeka wole edɔ wɔm le eseƒoƒo bɔ aɖe me. Ga ma le gbemumu alo green. Amee woametɔ̃ hã wodo awu egbemumu alo green. Nyɔnua ɖeka do buti kɔ le edɔ wɔ mee.

Teƒe aɖe le dzo ye enuwo fia le gama. Eŋu gbogbo alewo fie le gama. Gama ɖi amidzraƒe. Dzidzɔ ale hã le le emegbe le gama.

Ŋustuvi aɖe bɔbɔ eye wokɔ sola panel kɔ da ɖe anyigba, car battery aɖewo hã le ga me, ame aɖewo tsi atsitre hã le ga ma, wototo hã le ŋuŋum

Ŋutsuvi aɖewo le eti aɖe me le gago ɖe asi kɔ le etsi ku mee. Etsia me blu elabe etsi me mekɔ kuɖa o. Ekpo aɖe hã le gama.

wota avɔ ne letugbi vialewo eye wóle esrɔɖenuwo le ta wóle efli me ye wóle zɔzɔm yiɛ esrɔɖeƒe ake

Nyɔnu ale dze ŋe le avɔdzraƒe ale ye wòle nu kom. Avɔ vovovowo le gama yike wonye avɔ ddzadzrawo.

Emɔzala aɖewo fɔ woƒe agbawo kpla le zɔzɔm le egbeƒuƒui aɖe me eyie edu aɖe me alo dukɔ aɖe me. Ati aɖewo hã le ga ma.

Wo paki afɔkpa gbogbo aɖewo ɖe enudzraƒe aɖe. afɔkpa yewo ke gama woɖi afɔkpa ye wokɔ ɖisayina nanewo kɔ da ɖe dzi. Afɔkpawo nyakpɔ paa.

Ŋutsu woametɔ̃ aɖe wole edɔ aɖe wɔm. Ŋutsɔ woametɔ̃ katã wodo awu legbe aɖe yi ke le dzĩĩ. Woɖɔ kuku ʋi aɖewo ye woametɔ̃ hã wodo asiwui kɔ le edɔ wɔ mee

Ŋutsu aɖewo le parki aɖe dzi le supɔsi wɔm. wo katã wodo awu ʋi ye wo le bɔl aɖe ƒom. Ame aɖewo hã wonɔ anyi ɖe gama le wo kpɔm.